Omwishiki ajwire sokisi zirikutukura na empare erikutukura na enkaito zirimu ebirikwiragura aine omupiira akwaitse nazaana.

Ezi n'enju ezekinyakare kandi zombekire omu biti zishakiize ebinyaatsi. Enju ezi ziboneire munonga okugyeza nk'obwire bw'omushana ahakuba niziba zitarimu kibiga kyona. Omu bwire bw'omushana niziba nizifukirira kandi obwire bwenjura niziba nizitagata ahabwokugira ziine ebinyaatsi ahaiguru.

Aga n'amaato mingi gari aha nyanja. Agamwe n'ag'okweshemerezamu, agandi n'ag'okwambusya ebyamaguzi. Kandi amaato aga nigatuyamba okwegura ebintu bingi nari shi okutwara abantu gakabambutsya amayanja.

Egi n'etauni mpango. Ahagati yayo hariho ekizimbe kihango kiraingwa. Omu rubaju rwakyo harimu ebizimbe ebigufu kandi hariho n'oruguuto omu maisho. Ebindi n'ebiti nana ebinyaatsi.

Omutsigazi ajwire enkofiira ya kineekye ajwaire oburaahure, esaati ya kapeere, n'eshaaha aha mukono gwe ogwa bumosho akwitse naakanika amashanyarazi

Ezi neenyamaishwa ezirikwetwa enturegye, zeemereire omu binyaatsi emwe ekwitse nerya kandi ezindi zeemereire omu maisho gaazo harimu ebiti biraingwa

Abantu aba nibaza aha mwanya gw'okwogyeramu ahakuba omwe akwaiste akabaaho aku abantu barikwogyeraho. Kandi omukazi aine enshaho omu mukono aine n'akakyeka aku barikushutamaho baaba bari aha mwanya gw'okwogyeraho.

Egi n'enyamaishwa erikutuura omu maizi kandi nibagyeta gonya. Enyamaishwa egi ni ey'okwegyendesereza ahakuba neerya abantu n'enyamaishwa ezindi ezikutuura omu maizi n'ezitarikutuura omu maizi.

Ogu n'omuntu ayemereire omu ryaato Kandi akwaitse eirobo ariyo naroba ebyenyanja Kandi ari omu nyanja mpango munonga.

Omushaija ariyo naateera amatafaari aine entiba erikushohoza amatafaari abiri kandi aha rubaju rwe hariho egirikani n'agandi matafaari gaatairwe

Eri n'eiramizo eri abantu barimu nibombeka. Abamwe ahansi abandi batembire ahaiguru. Eshakaize amabaati ga bururu. Omu rubaju hatsimbiremu emiti nana amadaara gegyekire.

Abantu baingi berundaniire hamwe Kandi bemereire bakwaitse nibeshongora bamwe bererize emikono yaabo

Abashaija bari omu maato bashutami boona bajwire enkofira, omwe ajwaire enkofiira erikwera jaketi butusi zirikwera n'empare erikwiragura

Omuntu ajwaire eshweta y'emikono migufu ariyo naayonja engaro ze kandi naakozesa amaizi okuyonja engaro ze. Okuyonja engaro nikituyambaho okweyihaho oburofa omu ngaro n'obutaburya tukekyingira endwara.

Ogu n'omushaho ajwaire ebirikwera, akwaitse esimu omu ngaro ze. Kandi esimu egi neiragura. Aine akooma akubakukozesa kuhurikiza omuntu yaaba arwaire.

Omukazi ashutami aha mukyeeka ayefubikire omunagiro, aine ekishaabo akwitse nacunda, enyima ye hariyo ebyanzi n'ebirere.

Omwishiki ayemereire aine eishokye ryingi ajwaire oburahuuri bw'amaisho ajwaire esaati y'emikono miraingwa, akakwanzi omu bisya n'empare erikwiragura akwaitse ekyoma kyakarimangyezi omu ngaro ariyo naashoma.

Ezi n'enumi ibiri zikomire ekiti omu mahembe Kandi emwe ni rugabo rw'ebigabo biri kweera nebya gaaju. Endijo ni rusiina rw'akaasha k'omubuso. Zoona ziine amaheembe.

Omukazi ariyo nayegyesa omwana we okuyonja engaro arikukozesa amaizi Kandi omu maisho gaabo harimu ekimuri kiri omu girasi, ekindi nikiretwana omu dirisa.

Ezi n'ente ez'enyankole zikwaitse nizirya ebinyaatsi kandi enyima yaazo hariyo ekiti kihango kandi kiraingwa.

Abantu baingi batwire aha mwaro gw'enyanja bamwe bari aha nkuungu, abandi bakiri omu maizi kandi bariyo nibavuga amaato.

Enyamaishwa nyingi ezirikutuura omu kishaka omuri zo harimu enjojo, enjubu, n'embogo ziriyo nizinywa amaizi kandi omu maizi harimu nana ekinyonyi

Aba n'abantu bari omu gaari y'omwika bajwire obukokoro aha minwa yaabo. Obukokoro obu nibubatangira oku kwatwa endwara ezirikuraba omu muyaga Kandi omwe ahari bo ajwire ebirikwiragura ayegameire ekyooma

Ezi n'ente z'enyankore zikwaitse nizirya obunyaatsi kandi ni nyingi enyima yaazo hariyo ekishaka n'emiti miraingwa.

Omwana ayemereire ajwaire ekiteteeya kirikutukura na sikati erikwiragura enyuma ye hariyo amakara n'akatebe kabaizirwe omu kiti hariyo ondiijo omwana natambura nana abashaija bashutami.

Abantu babiri bashutami aha mwaro gw'enyanja kandi bashutamire omu mushenyi bakwitse nibazaana baine akantu omu ngaro nikatwarwa omuyaga

Ezi neenyamaishwa ezirikwetwa embogo kandi nizituura omu kishaka zeemereire omu binyaatsi byomire omu maisho gaazo harimu ebiti biraingwa

Omwana aine omupiira arotami kandi aguteireho engaro ze, agikwasize ahansi ariyo nayetebekanisa kuhushumura gukatambura.

Ebi n'ebintu eby'ekinyakare bimwe ahari byo bibaizirwe kuruga omu biti ebindi ninongwirwe kuruga omwibumba ebindi birukirwe kuruga omu biti bitari bimwe na bimwe.

Omushaija ayemereire aha eibaare riri omu maizi. Amaizi nigateera aha eibaare gaguruka ahaiguru kandi omushaija ogu ariyo naraanzya omu maizi.

Omushaija ajwaire enkofiira, tishati y'emikono miraingwa n'empare nguufu akwaitse eirobo ariyo nashoha ebyenyanja kandi ashutami omu ryato erindi eirobo riri omu maisho ge.

Aba n'abeegi ab'eishomero, omwe ahekire enshaho omu mugongo, ajwire esaati y'emikono miraingwa akubire aha mikono n'empare ya kaaki ajwire enkaito zirikwiragura omwishiki ajwaire esaati y'emikono migufu na sikaati ya kaaki asindikire egaari

Aba n'abaana bariisize ente kandi bemereire omu muhanda ente ziriyo nizirya ebinyaatsi omwana omwe akwaitse enkooni kandi ente ezi bariisize emwe niruhuuga endiijo ninzeru endiijo nikiroko.

Aka nakaju kombekiise ebiti ,kahomiise obudongo kashakaize amabaati kakingiise ekirago nkombekire omu rutookye Kandi akaju aka nikayamba abantu okweshemeza Kandi nibakeeta ekihoronio.

Omutsigazi ajwaire eshweta y'emikono migufu, ashutami omu ntebe aine ekyoma kyakarimagezi. Kandi aha meeza hariho esimu. Aine obwokuhurikiza ebyeshongoro omu bisya.

Abashaija bariyo nibaguza ebijuma, ebijuma biri omu budeeya ebindi omu bitukuru ebindi biri omu mabokisi.

Aga n'amaato miingi gari aha nyanja kandi aha nkuungu y'enyanja egi hariho ebizimbe biingi biringwa kandi bihango.

Abaana bari omu muhanda nibatambura beegwire ebijericani birimu amaizi kandi nibaruga ahaiziiba kutaaha amaizi.

Omushaija ajwaire esaati yaakapere, empare erikwera, ajwaire akakwazi omu mukono gwe buryo, akwaitse esiimu omu ngaro ze ariyo naagimiga kandi ayemereire

Egi n'enyamaishwa erikutuura omu kishaka erikwetwa empara kandi eri aha mwanya gweshanzire kandi muhango munonga hariho obunyaatsi bwingi waatambutsya amaisho hariyo n'ebishaka baingi

Abantu bari aha mwaaro gw'enyanja bakwise amarobo kandi bakwise nibaroba ebyenyanja. Aharubaju hariyo abandi bantu.

Aka n'akaana k'enyamaishwa erikwetwa engaji kandi katembire ah'eitagi ogundi omukono gwako gukwatsire ah'eitagi ry'ekiti.

Ebi n'ebijwaro eby'ekinyakare kandi egi n'ekooti nana ekanju. Kandi aha rubaju hariho gomesi n'ekyeko kyayo.

Egi n'enyamaishwa erikwetwa enjojo eyemereire omu bunyaatsi na obuti bwomire enyima yaayo hariyo ebiti bibitsi biri omu rangi ya kinyaatsi.

Ogu n'omusiri gw'ebicoori kandi bikiri bito bikwaitse nibinaga obureengo kandi tibyakaheekire ekindi nibireebeka gye munonga.

Ezi n'enjoki zekwatsire akakuku kamwe. Zekwatsire ahaitaagi ry'omuti kandi zikwitse nizizereera.

Abakazi bashatu, omwe ashutami aine abaana babiri. Omwe aha baana tajwire bijwaro, ondijo ajwire kandi boona abaana bemereire. Ondijo omukazi ayemereire ayezirikire ekitengye ajwire na burawuzi erikutukura, ondijo omukazi ayinami akwitse nakondoora Kandi ajwire burawuzi erikwera ayekomire ekitambara omu mutwe.

Abantu bari aha mwaaro gw'enyanja Kandi bakwaitse nibakurura akatimba nibakaiha omu maizi aha rubaju hariho omushenyi n'akadomora.

Egi n'egaari y'omwika eri aha muhanda gwaayo ekwaitse netambura kandi netwara abantu kuruga omu mwanya kuza omu gundi netwara n'ebintu biremeire omu kiire kakye.

Omushaija aine ekitemere ari omu musiri gw'omukyeeri kandi ariyo namiseera omukyeeri ogundi arikwongyera omu gumezire. Enyima ye hariyo emiti y'emikindo.

Ezi n'enguuto ezirikuraaba ahaiguru y'ezindi ezimwe niziraba ahansi ezindi ahaiguru kandi okukira munonga enguuto ezi ziri omu mahanga agakurakuraine okugyeza nka chaina, Amarica na bungyereza